Tikagara teiendongo ongororwa utano hwedu nesuwo tinochengetedza aripadhuze nesu neari muntaraunda medu tikagara teiziye utano hwedu vana madhokotera varimubishi rekuti muntu weshe auye kuzvipatara eiongororwa utano hwawo , naiwo madhokotera anonga eitozvidzivirira kuti vasabatwa nechitachiona chamunonga manacho manacho.

Anoshanda muzvipatara ari mubishi rekuhamba achifundisha muntu weshe kuti ange achiziya ngezveutano .Angange ari akuru kana adodori ,hino arimubishi rekuti muntu aziye kuti zvirwere zvepasi pano zviri kuhamba nemadziiriro atingazviita.

Pashi reshe tinofana kubatana maringe teyitaura ngezveutano teyi Taura maringe ngekudzidzisa andu mundaraunda muzvikora akura adoodori achembera asingachakwanisi kuzvibatsira teyi tenderera pashi roshe munyika dzoshe ndaraunda dzoshe teyiwafundisa ngezveutano madzivirirwe ezvirwere nemafundiro atingaita utano wakasiyana siyana.

Vanoona ngezveutano vari mubishi rekuhamba ndau dzeshe pashi rino reshe, kufundisa muntu weshe ngezveutano kuti nani nani neari kure ange achiziya ngezveutano hwawo. Anozamisire kuhambisire muzvivhiti vhiti amwe anofambira anhu mudzimba dzawo, kuti tiziye ngezveutano.

Zvakanaka kumbai unganidzana akuru ne adoko ne achembera tei pangirana mazano maendererano neku rapa zvirwere zvaka siyana siyana neku ende kuno ongororwa mu zvipatara kuti tione tichi rapwa mu zvirwere zvaka siyana siyana.

Hurunde iri mubishi rekuvaka zvipatara kweshe kumaruva mumadhorobha kuti muntu veshe aone pekurapirwa. Aone padhuze pekurumba ungaa arwara ngegotsorwa aone pekurumba einopuva mushonga vakakodzera.

Hurumende tiri mubishi rekuhamba teiaka zvipatara zvakawanda maningi . Uku kuitira kuti hayi pasashaya umwe unoti ndirikure ngechipatara hayi saka ndazofa ngekurwara . Zvipatara zviri kuiswa mudhuze nesu kuti tione rubatsiro rwakakwanira panguwa iyo kuti tisazononokerwa kuendeswa kuchipatara nekuda kwemumango une wakura kuti tiende kuzvipatara . Hino hurumende irimubishi rekuisa zvipatara padhuze.

Zvipatara zviri kuakwa kuti zvinge zvakatekeshera pashi reshe mumanharaunda eshe mungava mumadhorobha mungava mumaruwa pedo nezvikora kuti mwana weshe muntu weshe wachembera mudoodori muntu weshe aone pekurumba achinobatsirwa. Angava akadzitakura kuti aone pekusunungukira padhuze dhuze.

Anamukoti arimubishi rekurapa antu, uyehe akafundiswa kuti anofana kunge eitandaravo neanorwara eitaura navo kuti asazozwa sekunge asaramba ari ega pachikona chavo ega. Hino aya ana mazvikokota anonga ane shamwaridzanavo neanorwara kuti anorwara asazofungisisa, asazofungisisa nezvekufa kana nezveurwere vanenge anaho. Saka vanotandara eireketa navo kuti vakuzwa.

Ana chiremba edu arikubata zvakanaka antu muzvipatara umwo ukapinde muchipatara apana paunombosiiwe weirwa Ivo vanoite chimbi chimbi kuite mubatira pamwe mushando wemasvosve kuda kurapa kutsvakurudza kuti hino chiri kuinetsa chiini ngekutsvake mushonga chaiwo chaiwo wekurapa ngekuisire muntu kuti muntu apone ngekuti vanoziye kuti mupenyu hwemuntu hwakakosha kudarika zvimweni zveshe .

Hino tinokurudzira akazvitakura ane pamuvuri kuti ahambe muzvipatara eindoongororwa hutano hwavo kuti zvana zvichiri mudumbu umu zvakamira sei nekubhuirwa zvavanofana kurya nezvavasingafani kurya .Nevadodori acheche achiri kumurukuta mumadota kuti abhiirwe hutano hwavo kuti hwakamira papi.

Antu aya ane mimba anombai kurudzirwa kuti apote achino ongororwa hutano hwawo ihwohwo hwana hudodori huchiri ku burukute mubukuta hunombo pota huchi ningirwa hutano hwahwo pari kunyanya kubatwa kwe chirwere che gosorwa ichi.

Mishonga ngemishonga inongorambe yeiiswa muzvipatara kurwisa matenda akasiyana-siyana, ringaa remanyoka, ringaa remusoro mishonga nemishonga irimo muzvipatare kuti ione marapirwo kuti tasazondofa teingobate mundani, kana kubate misoro yedu. Hino mishonga irimwo muzvipatara yekuti tirapwe.

Zvirwere zveiwanda naivo madhokodheya ari mubishi rekugadzirawo mishonga nemishonga yakawanda, kuri kuda kudzivirira hutano hwedu kuti tinge takachengetedzeka. Tisangofa teingorwara nezvirwere pange paine mishonga naiyo inorwisana nezvirwere zvinenge zvapinda munyama yedu.

Mishonga yechizvino-zvino yakanaka ngekuti hayi inenge yakanyatonyorwa chirwere chaicho chaunonga urikoorapa. Zvino zvaakwatiri iwewe dungamuntu kuti uzwisise weinyatsa kurondedzerwa naana chiremba mashandisirwe emushongawo wechizvino-zvino ngekuti hayi haudi kuzoshandisa zvisina kuronzerwa naana chiremba, kune zvimwe zvirwere zvaunozokonzerawo, asi mukuushandisa zvakanaka, unorapa.

Mishonga yatinoshandisa tinofana kushandise mishonga yakabhiwa nemadhokotera akatonotibhira kuti tinoshandisa seyi iyi mishonga yakanaka inorapa mishokasansenura inorapa zvikosoro inoda tabhiyirwa mashandisirwo akanaka nana chiremba nemadhokotera edu tisazongoshandisa ngepfungwa dzedu nokuti hayi tinozotora zvisina kukodzera tikazopedzisira torwara he

Mishonga irikundogadzirwa zuva nezuva kuti tione marapirwo tione makundiro atingaita nhenda dzatekeshera pashi reshe. Muzvipatara mishonga nemishonga irikuiswa kuti tiwane marapirwo, tiwane makundiro atingaita nhenda dzepashi pano. Zvino zvaakwauri dungamuntu kuenda uchindoongororwa, uchinopuwa uchindobhuirwa mashandisirwo emishonga idzi.

Kune abi angu achiri kushandisa mishonga yekare midzi mashizha ndinoti haiwa muri kusarira shure kwane mishonga nemishonga yechizvino zvino iri kugadzira nana mazvikokota edu muzvipatara vari kuiongorora nekuiningisa kuti unge yeishanda nekurapa ipapo ipapo.

Anamazvikokota anoona ngezvekuningiriswa nokongororwa kwokugadzirwa kwemishonga. Hino ari mubishi rekutigadzirira mishonga yeshe kuti tisawa nechirwere chatinoti ichi achirapiki. Hino isusu tisu tasara nedzoro rekuenda kuchipatara kunoningira mishonga inoenderana nezvirwere zvedu.

Madhokodheya ari mubishi reku rambe eyi nasire mishonga yakasiyana siyana kuti isusu atenda tiwane marapirwo, pasa shaya ano sara sure achiti inini chirwere chandino rwara nacho achina marapiro. Hino madhokodheya edu aya, ari mubishi, aasi kurara neku nasire mishonga yekuti tirapwe pachena, tiwane mishonga iyi muzvipatara zvaka kodzera pamhene.

Madhokodheya Ari mubishi rekugadzira mishonga kuti muntu weshe Akone maponero hino muzvipatara store mishonga yechizvino zvino kuti muntu aone pekuponera pasarira anoshata Shure achirwara pasingarapiki.

Madhokoteya ari mupishi rekuramba eyikasire mishuna nemishina yekuti toongorowe hutano wedu nesuwo tirapwe pamhene hino zvirinkwauri dunga munhu kuenda kuno ongororwa akuru neadooodori tirimo mukurambire mumizi yedu nekusaende kuzvipatara nekutye kubayirwa nekutye mishonga asi ana madzidhokoteya anopishire kuti nasirire mishuna yekuti tiongororwe pachena.

Ana mazvikokota edu arikuramba eifunda eindofundiswa ngezveutano hwedu kuti atipe mishonga inokodzera inorape zvirwere hino kufunda arikurambe eindofunda kuri adziirire isusu nemichini nemichini ichigadzirwa kuti tiongororwe zvitachiona zvionekwe pazvinonga zvakahwara.

Madhokodhe haasi kuraraba achitsvake nzira ngenzira dzekutsvake mishonga nemishonga yekurape matenda akasiyana -siyana kuti teshe tisange teirwara pasi rino kuti pashaikwe chirwere chisine mutombo unochirapa.

Iye munhu mbune kumbaenda kunombaongororwa utano hwake kwakambaanaka chaizvo hino tinonga totoziya patimire kuti tine utano hwakadini kunyanya vane bhipii ane zvirwere zvepabonde zveshuka anonga oziya mishonga nemishonga yekutondera .

Madhokodheya ari mubishi rekuzamisire kuti hai, aise mishonga peshe mudzi mhatso dzakasikirwe kuti dziswe mishonga kuti munhu weshe aone pekunotorere mushonga nepekurapirwa pachena, hino mudzimhatso idzi muri kuzamisirwe kuiswe yeshe mishonga inorapa zvirwere zveshe.

Zvakabakosha maningi hai kuti tiende Mukati memisha dzatakaga zurwabkuti torore mare yedu unopuwa mishonga tichipuwa jekwrere kunyanya anorwara nemukondombera Kuti asatora mishonga asatye andotora mishonga mishaniui yakagadzirrwa andotora mishonga.

Muntu weshe ane kodzero dzekuti ange achirapiwa pachena. Hino kune vanotombatoende pajekerere kuti muntu weshe aone rubatsiro, vasingaendi pazvikonaba. Anombabude pajekerere achidaidzira kuti muntu weshe ane kodzero dzekuti aongorore utano hwake.

Kuramba teingoongororwa nezveutano hwedu zvakakosha akazvitakura kuramba weindoongororwa mukati mezvipatara teiongorora utano kuti hwapari hwamira sei zviro zvakanaka kwazvo saka kukurudzira eshe akazvitakura arumbe kuzvipatara andoningirwa nezveutano hwavo.

Kubatana teite chiro chimwe kuhamba teifundisa mwanasikana ngezve utano hwake muzvikora munharaunda yeshe teiapawo zvekupfeka zvakakodzera kuti nguwa yaanozosangana nezvakawanda asazonyara kuema pane antu ndoona zvakanaka kuhamba teiapawo zvekupfeka teiadzidzisa ngezve utano hwavo.

Kuhamba teifundisa anasikana ngezveutano hwavo kwakambanaka maningi. Ndikona kuti amba aziya kuti haikona hai hupenyu hwavo humbari munyara dzavo. Zvino akaziya ngezveutano hwavo anoziya kuti kune zvirwere zvepabonde zvekuti vakafarisa maningi vanobatwa nezvirwere zvepabonde.

Teidusa zvakaita kushandisa mapirizi majekiseni kumuka teirumbawo mumapato tei swatanudza nyama dzedu kuti tIite hutano hwakanaka pasina kudhurirwa pasina kubudisa mare wosatwanudza nyama dzako worumba mupato unenge uchigadzirisawo hutano hwakanaka.

Tikahamba muntaraunda medi teifundisana ngekudzivirirwa kwezvirwere amweni teyitoenda kuzvikora zvinofundisa ngezveurwere tinobva taita ana mbuya utano akawanda muntaraunda anenge eyihamba eyifundisa ama machengetedzerwo eutano, kukosha kwakaita utano nezvirwere zvinenhe zvirimo muntaraunda mwedu. Teipanana zvakakodzera kuti tidzivirirwe zvirwere, izvi zvakambakosha maningi.

Vezveutano havasi mumiraba, vari kuenderana nemahambiro ari kuita chizvino zvino. Hino kune mishina nemishina irikugadzirwa yekuti chero uchida haiwa kunyari kanyi kwako unongoongora utano hwako kuti hwakamira pari, meibhuya ngaana mazvikokota namadhokotera pachivhiti kuti hutano hwaa pari.

Mitombo yechinyakare yakabainakira pakuti aidhuri ukangopindawo mushango uchiziya mashandisirwe ayo unototora wetomwa asi inoda uchiziya mamwiro nemashandisirwe emitombo iyi ayo wochienda kune ane unyanzvi wekushandswa kwemutombo iyi kuti utore mitombo iyi zvakanaka .

Mitombo yechinyakare inoshandazve kurapa matenda akasiyana-siyana. Iyi mishonga yechinyakare iyi yakanakire pakuti inooneka pachena, aidhuri aina mare inoda kuduswa muhomwe kuti uende kunotenga kana kuti udini, chako kundoziya mishandisirwi yemitombo iyi zvakanaka nekuti unotore nguwa dzakakodzera sei.

Mutombo yechinyakare yakanaka kuti inooneke pamhene haina mari yakawanda inodhura inodiwa kutenga ndiyo mushonga. Asi mishonga iyi inoda kuti titore teiziya maseenzesere emushonga uyu akana ngekuti hayi tingangotonhera mushonga uyo tisingaziyi mashandisirwe ayo tinozoishandisa zvakapfurikidza mwero tinozopedzisira torwara kana kuzotofa ndiyo mitombo iyi.

Mitombo yechinyakare yakanaka pakuti hai voye haidhuri inovanika pachena. Asi iyi mitombo inode kutora tabhuirwa mashandisiro akanaka nevanonga vane huzivo pamusoro pemishonga iyi. Kuti tisazongotonhera mishonga iyi tisingazii mashandisirwo ayo akanaka.

Kubva kareko taingorarama nemidzi nemashizha zvino atifani kukanganwaba mishonga yedu iyi mitombo yataisoshandisa kare inorapawo zvakasiyana siyana bhipi, kenza neshuga. Hino tinofanawo tichiziyawo tishandise mutombo yedu yechinyakare.